Ngabantwana abesikolo ababili, umfana lonkazana abasebenzisa computer le ukufunda. Abantwana laba basebenzisa icomputer le ukufunda.

Ngabantwana abamileyo abesikolo, abaphandle bakhanya angani abantwana laba bayadlala kumbe bangaba semasimini awesikolo.

Abantwana abamileyo phandle kumbe phakathi kwesikolo abantwana laba bamile ngoba kukhanya engani bafuna ukuhamba kumbe bangene phakathi kwesikolo.

Ngamatafula lezitulo egumbini lesikolo. Izitulo lezi zikhany angathi zisetshenziswa ngabantwana. Kulezitulo eziyiblue lezinye eziyiyellow, lamawindi lomduli.

Lapho kutshengisela ubaba oyisisebenzi esemtshineni mayelana futhi lomunye ubaba omsebenzalayo lomunye futhi umama ogqoke bomvu obakhangelayo lomunye futhi ubaba ongemva kwabo ogqoke okumnyama.

Isisebenzi esisebenzayo. Isisebenzi lesi sigqoke ama worksuit. Lesinye isigqoko sekhanda. Ezokubavikela ukuthi bangalimali.

Igumbi ele fectori. Lapha kutshengisa obaba abamileyo abakhanya angani balungisa umtshina .Kulamathebuli lomtshina omunye.

Ngudokotela ongumama obhala emabhukwini wakhe phambi kwakhe kule khompuyutha laphambi kwakhe futhi kulomuthi mayelana lamatamatisi lomunye futhi umtshina

Abantwana abafunda esikolo esemfundo yaphezulu. Basendlini lapha abafundela khona. Bafunda besebenzisa uimitshina abazayisebenzisa nxa sebeqedile imfundo yabo. Bagqoke ama-uniform.

Ngabafundi abasegumbini lesikolo abafundi laba babhala amabhuku babhala umsebenzi wesikolo.

Ibhakane esikolo elitshengisa ukuthi abantwana bangafunda ama subject waphi phakathi kwe o'level le A'level batshengisa ukuthi bangakwanisa ukufunda.

Ngumduli osetshenziswa ukubhala esikolo. Umduli lo ukhanya engani ubhale izinto zesilungu, okutshengisa khona ukuthi amarhyme lama sonnet engabe ehamba njani.

Ibentshi elisetshenziswa ngabantwana besikolo, phambi kwebentshi leli kulomuye ubaba ome phambi kwalo. Ibentshi leli leyenzwe ngesihlahla lensimbi emnyama.

Ngabantwana abesikolo abangamankazana phambi kwabo kulesihlahla samaluba ngemva kwabo kuletanka lamanzi lapho abagcina khona amanzi lapha futhi bakhanya engathi baku.

Yikhabhodi egcwele lamabhuku egumbini lesikolo. Phambi kwayo kulamathebuli awama asetshenziswa ngabafundi ukufunda . Asetshenziswa ngabafundi nxa behlezi egumbini lesikolo.

Yindlela esetshenziswa ngabantwana besikolo nxa bevela kumbe besuka esikolo. Indlela le iyenziwa ngezitina. Eceleni kwabo kulesihlahla esikhulu esameva. Phambikwabo kulendlu futhi.

Kulewardobe elezigqoko phakathi. Phezu kwewadrobe leyi kulamasuitcase akhanye ngani engabe gcwele. Emnyango wewadrobe le kulesikipa esifakiweyo lomunye unkazana omileyo lekhompiyutha phambi kwakhe lesink futhi.

Igumbi lesikolo, igumbi leli lilama thebuli lezitulo lama layithi igumbi leli limhlophe.

Lapho kutshengisela izigqoko ezigaxwe ehodrophini. Mayelana futhi umnyango lowu uvuliwe. Phambi komnyango lo, kulekhetheni elivalileyo.

Lesi isithombe sitshengisela ilokitshi, lendlela lamaluba amanengi atshiyeneyo lezihlahla.

Ibhakane elitshengisa ukuthi kuseyunivesithi yeRwanda ngemva kwebhakane kulobaba kumbe umfana ohambayo ngemva kwakhe futhi lezihlahla ezinengi.

kulezitulo ezibili lezigubhu ezimhlophe ezintathu letafula le tipoti eyisiliver

Lapha kutshiselwa ibhakane elibhalwe Estate block human resources lemota emhlophe lenye ebomvu lamaluba .